Edolobheni kulezikolo ezinhle kakhulu. Ezinye ziyabe zilembala efana lesibhakabhaka. Isibhakabhaka sona sihle nxa singela wona amayezi ayabe esivimbile. Kuhle kubonakale ukubana kulesosikolo abantwana bayabe bejabulile ngokubona imibala yonke le. Kungabe kungabantwana abancane ngoba yibo abathakazelela imibala.